Daadama n galisi polo ni n za zuɣusaa wɔli gba zaa bɛni ka shɛba bɛ wɔli maa zuɣu bɔks n bɛni ka ilektiral komishin ɔf gaana gba zaa sabi pa bɔks maa zuɣu bɔks shɛli gba lan bɛni ka so gbubi takada zaŋ niŋdi bɔks maa puuni.

Duu viɛlli ni ka bina pam bɛni kala piɛlli ka bi zaŋ pɛɛnti duu maa wɔchi gba zaa bɛ duu maa dikpuni ni di takoro nim nyɛla gilaasi nima duu maa puuni kuɣusi bɛni ka bɔlifu nima din nyɔ n nyɔ gba zaa bɛni.

yili n-zaya ka tihi be yili maa nyaaga yili maa tooni mini di luɣili chimsi ka bɛ zaŋ niŋ yiya ka di gba zaa ʒiya di tooni maa kom m-pali nima ni ka loori kurili za kom maa puuni ka bia ka o be loori maa zuɣusaa

niriba Pam pam m-be duu puuni niriba maa puuni pam n-ʒiya kuɣisi zuɣu ka gbubi bɛ bihi ka shɛba biɛlaa mi za zuɣusaa bɛ zaa nyɛla gbaŋ' sabila paɣaba n-galisi bɛ puuni ka bɔbila bɔbisi ka shɛba mi bi zaŋ bini niŋ bɛ zuɣuni.

niriba ayɔbu n-ʒi tiŋa bɛ ʒila kuɣisi zuɣu bɛ shɛba nyɛla paɣaba ka shɛba nyɛ dabba bɛ zaa nyɛla gbaŋ'piɛlanima bɛ puuni yino dirila fiila ka kpa ninkpara o nyɛla paɣa ka labi nuhi zuɣusaa.

wa' gɔgu shee ka niriba pam ʒiya so nyɛla ŋun kpe waa maani ni ninmɔhi ka lunsi ŋmeri guŋgɔna ni ninmɔhi bɛ nyaaga niriba pam beni bɛ shɛba nyɛla zaɣ' kura ka shɛba mi nyɛ bihi bɛ nina ni bɛ kuli larilari mi ka yuundi waa maa.

Niriba pam pam n za tiŋa ka tia bɛ bi luɣuli yili gba zaa n bɛ bi tooni takada nima bee bɔks nima ka elektiral komishin ɔf gaana sabi pa di zuɣu zaya ka niriba asham bɛ di nyaanga shɛba bin bɛ tooni maa bi shɛba yɛla liiga nima ka komonwelf sabi bɛ di nyaanga.

sooja bɛbaanu m-be mɔɣini sooja yino dola tiŋa ka sooja yino gbaya ka niriba ayi bɛ puuni gba zaa be zuɣusaa bɛ nyaaga duu zaya ka di luɣili nima maa zaa ha mali mɔri mɔri maa shɛŋa kuui mi ka shɛŋa mi gba zaa mali vari di puuni.

niriba pam m-be duu puuni niriba maa puuni bɛ shɛba dola garo nima zuɣu ka niriba ayi ʒi garo nima maa zuɣu bɛ puuni shɛba n-nyɛ dokta ŋun zaŋ nema bɔbi o ni zaa ha ka o ni bi lahi nyari a kom ka bɛ kpɛhiri shɛba ka kpɛhiri shɛba wɔɣisigin.

niriba pam n-zaya bɛ puuni shɛba nyɛla dabba ka shɛba nyɛ paɣaba bɛ zaa nyɛla gbaŋsabila nima niriba ata niriba anahi maa puuni nyɛla ban ŋmeri lunsi ka bɛ kpalim maa kpahiri bɛ nuhi bɛ nyaaga yili m-beni ka bɛ paɣi nema n-zaŋ diɛlidiɛli.

shikuru duu puuni ka shikuru bihi beni bɛ yela bɛ shikuru nema bɛ ʒila bɛ kuɣisi zuɣu ka bɛ nuhi lee pa bɛ teebuli nima zuɣu bɛ teebuli nima maa zuɣu huat pipanima m-paya ka baatari mini waayanima bɛ zaŋli gaŋga taba ka laatinima nyɔnyɔ ka bɛ shɛba lara bɛ nya binshɛɣu maa.

daadama n galisi zaya daadama maa yela liiga nima ka liiga nima maa sabi yimaanuli jeesi fondaashin bɛ tooni teebuli beni ka bukunima balibu pa teebuli maa zuɣu bɛ nyaaga yili mini duu n-beni ka bɛ zaŋ chamsi n-kpahi li tia gba zaa beni.

bi' so n-gbaya n-tabi gata bia maa yela liiga ʒee ka piri namda gata maa puuni ko' biɛri mini saɣiri balibu balibu m-be di puuni kom maa bi lahi chana bia maa nyaaga shɛba gba zaa chani mi ka miri gata maa.

duu puuni ka niriba pam beni bɛ ʒila kuɣisi zuɣukuɣisi maa nyɛla din peenti kala ʒeɣu niriba maa zaa nyɛla gbaŋ' piɛla nima bɛ yuundila shinii ka shinii maa puuni doo mini paɣa n-gbubi taba bihi mini paɣa gba zaa be bɛ nyaaga.

paɣaba noli m-be paaki ni paɣaba maa puuni bihi n-galisi bɛ yela bɛ shikuru yunifom nima ka ŋmɛri ampe paɣaba bɛ baayi m-be bɛ puuni ban nyɛla zaɣ' kura bɛ nyaaga bɛ taba maa ʒiya ka yuunda buldin karili gba zaa be bɛ nyaaga maa di na bi mɛ n-naai.